Cal yeya madono mol kwede i di pi kun yeya man cawa mukene konyo dano me tero tergi i loka kulo lung tucel yeya man pud tye pud gutweyo i dog kulu dong dok bene tye yen mukene tye ma gucung idi pi kun yen man konyo jo ma bedo i dog kulu man mangeyo ni ka pu omede nyo pi odwon odok ping.

Laco muno ma tye ka lwoko cinge ki pii ma mol tye ka lwoko cinge ki pii mamol ki cabun kun lwoko cing man konyo me neko kwdidi madno petwero nenone ki wangi.

Mon ma gitye ka kwanyo cam ki i poto kin cam man gitye. Mon eni gidwong adada pien ni yen ma kicomo macego cego me yanya gudongo gucito malo gitye i dye poto man.

Cal lutino anyira mapud gitoco mwakagi pud pe o aparaboro gitye ka pwonyo kwono jami mapol adada makine jami madano tiyo kwede me lwok bene gitye kakwanogi kun lutino anyira man gitye ma guruko bongo acel gitye igang kwan

Cal ngu ma gin tye ka ma gigwoko lee iye cal ngu mn ginen komgi col col adada ginen calo gua ka nyotte i lobo cal ngu man

Cal awobi ma tye bulu tye ma ocung inyim mutoka ma kicoyo ni tourist vehicle kun laco man bulu ma tye muruko kamera ingute kun dan man nen calo tour guide dano ma kuman en aye konyo lulim piny waco ngo kikome ma timme i kabedo moni nyo kita kwo pa lee mo kwo kwede.

Cing man nen calo cing dako ma tye ka guro atura

Gin man mit mit mo gin man kilwongo ni lacene lacene man tye ma kicelo acela kiketo mutungulu I kome .

Cal dako ma tye ka tic ki kompiuta i col piny dako man oboyo doge ki bongo mo ma dakta boyo kwede ki ume bongo man daktari gilwongo ni mask tye ka tic ki kom puituta

Kabedo ma olwore ni nen calo kama mutoka ngak kede i yor mapat pat kabedo man tye nen calo kabedo madit adada, kabedo man nen calo ofises kama ludito madongo gitiyo i ter gamente tiyo i ye.